Ndaba ekifaananyi ky'enjuki erimu kkala eya kyenvu n'enzirugavu, erina ebiwawaatiro biriko ebitolobojjo ebya kitaka n'ebya n'ebiddugavu.

Ndaba eryato liri wakati w'ennyanja. Liriko abasajja basatu, bagezaako okuyamba ebyennyanja, basika ebitimba mu mazzi.

Ekifaananyi kiraga omuvubuka ng'akutte essimu ya 'smart phone' aliko by'anyiga. Ayimiridde ayambadde essaati eriko amapeesa. Essimu eriko kakkala ka bbulu.

Ndaba ekifaananyi ky'eggaali y'omukka ng'egezaako okutambula wakati w'ekibira eriko amataala asatu, gaaka kkala eya kyenvu,

Ekinyonyi kiikyo nga kiri ku kiswa ekyafuluka. Kirina kkala ziizo ziri ssatu: kirina kkala emmyufu, kirina kkala eya enzirugavu, kirina kkala eya bbululu.

Ndaba ekifaananyi, kiriko kkala enzirugavu, kiriko kala enjeru, ng'emabbali gaakyo waliyo emiti.

Ekifaananyi kiraga engeri ffene gy'asaanidde okuba ng'abalamu. Kati ffene wuuyo yabala, biriko biffene bibiri naye laba binyirira. Ffene alaga wa wa wa kiragala n'ebikoola kye kimu.

Ekifaananyi kiraga engeri emmwanyi gye gye zengeramu. Waliwo ezengera obulungi, waliwo ezengera ezengera obubi, nti zino ez'eno za kawuka.

Ekifaananyi kindaga omuvubuka akutte essimu anyiga, ayambadde akakomo, empale enjeru ali mu ssaati ya bukuubo

Ekifaananyi kiraga engeri gye bakubamu amataffaali amabulooka. Otabu... ettaka liiryo, akatiba, mmeeza, ng'okuba bbulooka.

Ekifaananyi kindaga omuntu ng'akutte ekyennyanja mu ngalo. Yaakakiggya mu mazzi, kiikyo ky'asamye, akikutte.

Ekifaananyi kiraga ebisolo nga biri ku mazzi biri mu kinywa biibyo biri mu mazzi binywa eno obunyonyi bubiriko nabwo bubojja bubibojjako enkukunyi.

Ekkubo nga liri wakati w'ekibira. Emmabbali kibira n'emabbali kibira ne mu maaso kibira.

Enjuki ng'eri ku kimuli ekiwakisa. Eyagala okkivaako n'ekisimbamu akalimi kaayo n'ekiwakisa....

Enjuki obwo bwe butu bwayo obuli mu maaso; bwe bugiyamba okuwulira obwo n'okuwunyiriza okwo. Then buli obugulu bwayo bw'ekozesa ng'etuuse ku kimuli n'erinnyako n'esobola okuba ng'ekiwakisa

Ndaba ekiggwa ky'abajulizi eky'e Namugongo. Kiriko emitayimbwa, kiriko omusaalaba wamu n'emiti egikyetoolodde.

Ekifaananyi kindaga eggaali gye batisse amatooke, emabbali waayo waliwo emmotoka n'abantu abayimiriddewo, Beetoolodde olusuku. We bali weetooloddwa olusuku lw'amatooke.

Ndaba ah, ekifaananyi ky'abayizi nga bagezaako okusoma ebitabo byabwe, bambadde yinifoomu njeru.